odoote yineemmo woyiite mannu baalurira baadiri may galewooro haaruri may ikkewooro gobbate deerrinni qoqqowu deerrinni olluu deerrinni gamba yee ka"eentinni macciishshe ka"eentinni adhanno odooti.